Nguva yebesha mupengo riya, muntu veshe vaitozwi ngaende kuchibhedhlera aende kovhenekwa ngemadhogodheya. Kuti aoneke kuti haana ere besharo.

Wantu ngawafundiswe mumakanyi umu ngekudzichenesa nekuchenesa kunyangwe nharaunda dzawanogara kuti wasabatwa ngematenda

Kudzigezesa mwiri wako kunobetsera yaamho kuti tisabatwe ngezvindani zvitenda zvakadai nekuhudha ukati wabva kuchilavha woambe ekubaata chekudya unonzwe mundani .

Kune mbahla dzinogokwa nemadhokodheya kuti adzingwarire asabatira matenda nezvivhara muromo nezvinoputira nyara kuti vasabatira.

Munozviziya ere akhitiwee, kuti mvura yemene-mene inodetsera yaampho, pakurapa antani matenda . Zvakafanana nezibeshamupengo riya, waitokwatise mvura yako, wotofukira.

Makambozvionawo ere imwimwi kuti makore ano ane zvitenda zvimweni zvaamba ekungonyuka zveipepereka nenyika kudai ngebesha mupengo riya rakambobuda gore riya zvakutode kugara antu akangwarira.

Nguva yebeshe mupengo iya waitoti ukaguma muchigwehleya madhongodheya eshe anenge akandwoka zvivhara muromo waitokupawo newe chivhara muromo kuti undwoke vasati vakubetsera .

Kunematenda anhani anoambe ngekungonyuka eiteyekubhururuka akadai ngezibesha mupengo riya rakambouya muna2019 anode kuti vanhu vafundiswe ngezvawo.

Vantu ngavafundiswe kuchenesa ntaraunda nekudzichenesa kushambe kungaabva kuchimbuzi, kungaa pari peanenge eingoshandira peshe, ngaangoziya kuti kudzichenesa kwakakosha.

Ndau dzeshe dzinogara antu, kunosise kunge kutori nezvibhedhlera ,kuyite kuti vantu variyo vasatambudzika ngekuhambe mumango yakareba ,pavanenge varwara.

Zvinobaadetsera yaambho kuti mwamuna nemukadzi vatungamidzane kuende kuchibhedhlera voofundiswa ngezvematenda evangakone kudhibana nawo epabonde.

Ngavatenderere veifundiswa, kuti vasangwarire matenda. Ngavarumbe kuzvibhedhlera ,voodetserwa ngaanamazvikokota variyo, vakafunda ngezvawo.

Zvibhedhlera zvinozvi zvinosisa kuti zvionekwe peshe peshe nekuti madhokodheya akona anosisa eipota eihambirawo antu andani vari kuretu nezvibhedhlera Vaya kuti vadetserekewo.

Muntu umwe ngaumwe ,ari kwaariyo unosise kunge eiziyawo zvibhedhlera, zviri muntaraunda mwaari, kuti akone kuzoendeyo kodetserwa, paanenge eide kurapiwa paya ,kana kuhloiwa.

Vana vadodori vane ndawu dzavowo muzvibhedhera ,dzavanorapirwa nemadhokodheya avowo ,akagare kutorapa vona, vakafundire izvozvo zvekutobaya vana.

Muntu weshe ntaraunda dzeshe nemumakanyi munosise kunge mune zvibhedhlera zviripadhize neantu kuite kuti vantu vasatambudzika pavanenge vadhibana nematenda angadai kudetserwa.

Ahh inini ndikaita hangu mare yangu inini ndinobaada kupetuke kumakanyi kwadakabarwa ndoakeyo chibhedhlera chinobaadetsera antu emuntaraunda mwendinogara kuti vasatambudzika ngekwende kuretu na.

Munozviziya ere imwimwi kuti munyika mwatinogara munomu kune vandani anogara kuzuzunye iyo kuretu nezvibhedhlera zvekuti akanyarwarirwa vanotambudzika yambo kuti vazogumeyo.

Zvibhedhleya ndizvo zvakabate ndaramo dzeantu, saka zvinosise kuswedere kudhize nendau dzeshe kuti muntu umwe ngaumwe ari kwaariyo akone kuone chibhedhleya chaangakona kurumba.

Zvinobaadakadza yaamho kuti mukanyi mwaunogara mwoonekewo mune chibhedhlera chukuru chine michini yakawanda wanda inokone kushandiswa pamatenda akasiyana siyana.

Vandu vanosisa kufundiswa ngekudzingwarira kuti nglondo dzavo dzigare dzakgadzikana vasadhibamana nezvindani zvitenda zvinoitwa ngekubudikidza ngekutambudzwa

Munozviziya ere imwi akiti woye kuti vantu vaya vakarasika pfungwa vanosise ku ngwarirwe zvakanaka vane mbatso dzavowo dzavano kone kutora voendesweyo voende ko ngwarirwa.

Munozviziya ere kuti waitangatei wakapona kudai pane nguwa yaunodawo kuiona muntu unokudetsera kuti unase kuzwisisa kuti ungaita ponerei nezviro zvimweni zvingakona kukurwadza

Antu anepfungwa dzisikatori zvakanaka, vanosisa kutorwa voende kuongwaririrwa kumbatso dzavo dzavakanasirirwa, kuti vasasangana nedambudziko rekunaiwa ngemvura nekuata panotondora.

Munozviziya ere kuti kugare muntu weyichukuchwa weitambudzwa weizwinyi, zvinokonzera kuti muntu urashe pfungwa ngekuti nxondo dzako dzinenge dzisina kugadzikana zvakanaka.

Vantu vanoita matambudziko ekurasha pfungwa vane ndau dzavo dzevanokona koorapiwa. Kana kutorwa voende koongwaririrweyo kuti vagarewo zvakanaka.

Munozviziya ere imwimwi akitiwee kuti kudiwa kwemene-mene kunoite kuti ndxondo dzemuntu dzigadzikane, dzishande zvakanaka. Mwana okura zvakanaka, kubudikidza ngekudiwa.

Vantu veshe mundaraunda ngavaronzerwa kuti kusima mumbuti kwakanakirei kumodetserei zve kuti muntu weshe akone kuisima ange ane mimbiti yakasiyana-siyana panogara.

Zvibhedhlera zvabawanda yambo mumandaraunda umu nendau dzetinokona kudetserwa petinenge tadhibana yematenda tisangwarire matenda ngatirumbe kune madhokodheya todetserwa.

Muzvibhedhlera munosise kunge mune mubhedha yekuti antu aya anenge akabatiswa ngedenda maningi vaone pekuwatira veivhenekwa nekurapiwa.

Muzvibhedhlera umwo ukagumemwo munenge mwakanamirwe zvikwangwani zvakabharwa kuti ,ino ndikwo kunoenda ana adodori, ino ndiko kunoobarirwa, ino ndiko kunopuwirwe mitombo.

Ukagume muzvibhehleramwomwo mune madhokodheya akawandawanda vakadhloke mbahla dzakasiyanasiyana zvinoenderane nezvaakafundira nematenda anorapa.

Zvinodetsera yaambo kuti antu takagara mumakanyi nemuntaraunda umu, tiziye pane zvibhedhlera kuite kuti tikazodhibana nematenda tiziye kwekurumba kodetserwa.

Madhokodheya ari muzvibhedhlera ane mbahla dzaanosise kudxoka zveienderana nemushando waanoita kuti unoda kuti adxokei. Undane unode zvivhara muromo, undane unode maputira nyara.

Zvibhedhleya zvooneka pese pese mazuva ano . Zvakanaka yaambo kuti muntu une zvinokurambudza zvausinganasi kuzwisisa mukati mendaramo yako munyama dzako urumbeyo wohloiwa .

Mazuwa anaa ukaone muntu achiri kurwarire pamuzi, vaavashomani, vazhinji vakhona vaakuzviziya kuti kunoendwe kuzvibhedhlera koodetserwa.

Muzvibhedhlera munosise kunge muine mabhenji ekuti vantu vanenge vakaemere kurapwa vaone pekugara vakaemere kuvhenekwa namadhokodheya.

Anamai vane mimba dani vene hwana hudodori vakabve kubara. Ngavaende kuzvibhedhlera zvavo vofundiswa kunyazwi maamwisire emwana nekuti mukaka vakakoshereyi.

Munga mumakanyi muntani mwetinogara, zvibhehlera nendau dzekurapirwa dzamwowo kuite kuti vantu vaende kodetserwa padhuze matenda asati agotsombera.

Muno zviziya ere hino kuti mu zvibhedhlera muno sise kugare mwakachena mutori ne makaba eku rashiremwo marara kuti tisa kandira peshe peshe zvinenge zva shandiswa.

Muzvibhedhlera munosisa kunge mune vantani vantu vanodetsera kukhombe vaya vasingazivi kwavanoenda kuti ino ndiko kunovhenekerwe ngazi ino ndiko kunopuirwe mitombo.

Inini hangu ndikazoita mare zviya ndinobaade kupetuka kanyi kwendakabarirwa ndoakise chibhedhlera changu chikuru chinenge chine michini yakawanda-wanda.

Zvivhara muromo zvino detsera yambo kuite kuti muntu usa batirana ne matenda kunyanya aya anoite yeku mbururuka nge mbepo akadai nge besha.

Muzvibhendleya umwu eree amunaa woyee edenderekete rega rega. Uri ngaapa unenge ane wake muchini eitenderera nawo. Eihloya, eirapa zvake wo zvinoenderana nekwake.

Mwagume muzvibhedhleya umu akhiti ,mwakambozviona ere, kuti mbatso imwe ngaimwe inenge yakanyorwa kuti umwo munoitwa nezvei. Mune munovhiirwa anhu, kune kunobarirwa ,kune kunovhenekerwa antu, zveindoenda.

Vantu ngavatofundiswa ngezveutano mumakanyi umo kuti vagare veidzingwarira nekuziya kwekuenda kana vadhibana nematenda angavatambudza munyama dzavo.

Muzvikoro umwomwo ngamubekwewo mabhuku anenge eifundisa ngezveutano kuti vana vapote veimafunda vadetsereke yambo nekukona kudzingwarira.

Muntu weshe unosise kutofundiswa kubudikidza ngematenda akawanda etingakona kudhibana nawo. Kubva kuhwana hudoodori huri kupuraimari kuguma kunaanambuya naana sekuru.

Zveutano izvi zvinobaade kupota teitombofundiswa ndiona anamazvikokota, vakabveyo kuzvikora zvepadera kofunda ngezvazvo. Zvingatidetsera yaamho mukungwarira ndaramo dzedu.

Kuzvingwarira kwakanaka maningi yambo vanhu vanosisa kufundiswa kuti ngavarambe vachienda kuzvibhedhlera veimbopota veihloiwa nekuningirwa kuti hangadai ane denda ere riri munyama dzake.

Madhokodheya nevandani vakafunda ngezveutano, ngavatenderere mumakanyi nemundaraunda dzakawanda-wanda ,veyichaya bembera kuti vantu vadzingwarire vasabatwa ngematenda.

Vantu vano sise kuhamba vei fundiswa mu ndaraunda ne muma kanyi ngeku rwara pfungwa kuti vantu ngavadzi ngwarire vasadhibana ne chitenda cho.

Vantu vanosise kufundiswa kuti vadzingwarire kubve kumatenda akawanda wanda, kudai nvekushambe nyara wabve kuchimbuzi nekurye zvakasukwa.

Zvinobabetsera yaambo kuti vantu vatenderere veifundiswa ngekudzingwarira kubudikidza ngematenda akawanda-wanda. Nekuende kuzvibhedhlera kana vadhibana nezvevasikazi kuzwisisa.

Zvakabaanaka yaampho, kuti paite madhokodheya ,anopota eitenderera, eifundise vantu ngematenda evangakona kudhibana nawo mukati mwekupona, kuti vasazovhunduka.

Kufunda kwakanaka amuna we pega pega pane chibhedhlera panenge pane chikwangwari chakabharwa kunyora kuti apa vazive kuti ndipo panodetserwa antu Saka apa panoda vanokona kufunda.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti muzvibhedhleya mune zvihlayo zvine mavhiri zvinodetsera vaya vatenda vanenge vasingakoni kuhamba kuti vagarepo voite ekudzimburumbudza.

Muzvibhedhlera umu munobaabetserwa yaambo. Ukagumemwo, ukanzwa kuti nyama dzako hadzitendi kuema, tsvake pakabekwa bhenji ugare pashi.

Mwaizviziya ere kuti mumovha dzekuchibhedhlera dziya mune mibhedha yekuti mitenda arimwo unoradzikwepo otohamba akaata kudaro dzamara aguma.

Munozviziya ere kuti usikanyarwari unosise kupota weimboenda kuzvebhehlera. Kune amweni madhokodheya anongoshanda kubetsera vantu kuvaonesa kuti vangaite ponerei kuti vasabatwa ngeantu ane matenda.

Zvaiya zvekudhaya zviya zvekuti madzimai anobarire mumakanyi, mazuvano koendwe kuzvibhedhlera koobarireyo, zvinodetsera yeyamho kuti pane dambudziko riripo.

Muzvibhehleramwo mwaizviziya ere imimi kuti mwatonendau dzimweni dzekuti vantu vanenge veitonasira zviro zvingada kushandiswemwo zvakadai ngezvivharamuromo veitotunga kuti zvidetsere.

Mwakambozviona ere akiti nayi kuti muzvibhedhlera umwo mwataa nendau dzimweni dzinoshande kutovhenekerwa antu vanenge vauya vaya veide kuningirwa mukati mwenyama dzawo.

Ndaizodakara yaampho kuti chibhedhlera chiri mukanyi mwedu, chiitewo madhokodheya akawanda, umwe naumwe akaningirana nedenda rake, nezvake zvaanenge eidetsera.

Muzvibhedhleya zvikuru ukagumemwo unoona antu eingotenderera eingotenderera auzvizwisisi kubeni umwe ngaumwe unenge einde kunoenderana nezvaanoda kurapwa.

Zvibhedhlera zvoakwa mazuwaano zvakabaati mphoryona. Unoone zimphatso rakaakwa rakaende mudeenga umwo. ukariona unoti karoo kuti zvakambodini kuno, kubeni yei. Zvinobaadetsera yaampho ,kuti atichapedzi ndau yakakura.

Mazuvano muzvibhedhlera umwo mwataa nemovha dzekuti kana varipo vakorera kukudetsera nedenda rako vanokasike kukutwara vokurumbise kune zvindani zvibhedheya zvepadera.

Zvibhehlera zvawanda yamho kuitire kudetsera vanhu vanenge vabatwa ngematenda varumbeyo voodetserwa ngemadhokodheya ngekuvhenekwa nekuhloyiwa.

Mukati mwenyama dzedumwo munezvifo zvitorimwo ,zvinode kuti tiende kuChibhehlera tovhenekwa ngemuchini kuti tikone kudetsereka kuzvirapa.

Mwaizviziya ere kuti kwaane michini inokone kuvheneka mukati mwako mwesheumwo, yeitotorosa kuone kuti amungadai mune chiro ere chirimo kana chitenda chiri kukura.

Zvona zvimuchini zvakazouya zvine izvi zvekuvheneka ngazi kuti inohamba zvakanaka ere mukati memuviri zvobadetsere yambo kuti muntu akasire kupuwa mutombo kana kudetsereka zvikaoneka zvisingazi kuema zvakanaka.

Kudhayako, madhokodheya zvayiyatorere nguwa kuti azoone dambudziko riri mukati mwemuntu, asi mukore unowu, kwane michini yotovheneka ponaapapo wotoone zvirwere.

Michini yawanda yaambo muzvibhedhlera inohleye nekuvheneke zvitenda zvemukati zvingaa zvemumoyo mungaa mundani kutovhenekwa muntu oone kupuwa mutombo.

Muzvibhedhlera mwomwo, madhokodheya antani arimwo, akatofundira kuvheneka zvitenda zviri mukati, nekuzvirapa kwakona, kuti zvinoitwe detserweyi.

Kwaane mitombo yakanasirirwe kurapa zvitenda zvemukati indani inoita ekubairwa indani tinoite ekupuzwa zveitoshanda yaambo mukatimwo.

Kune madhokodheya akafundire zvona izvozvo zvekuvheneke zvitenda zviri mwukati mwenyama veishandise michini yaayo mazuvano inooneka muzvibhedhlera.

Muntu unosise kurambe eyi ende ku chibhedhlera nguwa nge nguwa ko vhenekwa neku hloyiwa ngazi yake kuti iri kuhambe zvakanaka ere mukati me nyama dzake.

Kubaapota weindoende kuchibhehleya kovhenekwe mukati umwu kunobaadetsera yamho ngekuti zvitenda zvemukati mwenyama zvinonesa kukasa wazviona kuti ndinancho hino unodetserwa pachinenguwa.

Zvinthani tingaita hedu tiri mumakanyi, asi zvinode kupota teiende kuchibhedhlera tooningirwa ngemadhokodheya ariyo, teivhenekwa veishandise michini kuti tioneke kuti atingadai ere ,tine matenda arimwo mukati mwenyama.

Makambozvionavo ere kuti muzvibhedhlera imwomwo ukagumemwo mune zvimhasto zvakawanda-wanda. Zvintani zvakona ngezvekovhenekerwe matenda, zvimweni ngezvekorapirwa matenda, zvintani ngezvekubarira.

Anamaiwee naana baba, zvintani, zviyaiyo zvetinozwa munyama dzedumu, zvinode kuti tikasike kurumba kunemadhogodheya ootivheneka, tidetserwe ngekukasika chifo chisati chakura.

Here amuna ee mwaka mbozviona ere kuti muzvi bhodhleya zvinobekwa mutombo zvinenge zvaka tonyorwa kuti uno kuwadza zvinoronza zvona kuti mutombo wapera ngachi rashwe kuretu kusinga gumiri ana adodori.

Muzvibhedhlera mune mbatso dzirimwo dzakagarire kuti unode kuvhenekwa ndimwo mwaanopinda umwomwo, oshandisirwe michini irimwo inoenderana nedenda raanode kuningirwa.

Ndapota zvibhohleya zvinoshandiswe mumamhatso munovhenekerwa anhumwo zvinenge zvine mitombo yazvinayo, tIsazvitora kubekemwo zvakaita ana chukera kana munyu zvinouraya.

Mumbatso dzinovhenekerwe antu kana kuvhiirwa antu mutori nepekubeka majekiseni, zvipepa nezvintani zvitumbu zvinenge zvashandiswa.

Kudhayakwo madhokodheya aineseka yaampo kuti aone chitenda chine muntu asi zvinopano unowu kwaane michini yati chakata yovadetsera yaampo kukasike kuone matenda.

Rimweni zuwa ndakaende kuchibhedhlera chiri kuntaraunda yendinogara, ndakashamisika yaambo kuone dhokodheya eyitosunde zviro zvake zvaaida kushandisa mune chakaita inga chimotikari chine mavhiri.

Munozviziya ere akhiti voye kuti zvinobetsera yaambo. Kuti usikanyarwari upote veimboende kuchibhedhlera umbovhenekwa mukati mwako. Kuti hamuna zvitenda zvingadai zvirimwo ere ngemichini.

Mumbatso dzekuvhenekera matenda munezvimubhedhawo zvemwo zvinoshandiswawo umwomwo zvekuti muntu awatepo eihloiwa mukati mwenyama dzake chinopota cheihambiswa kudai nemagetsi.

Dzitoriyo ndau muzvibhedhlera umwo dzakagarire kuti weshe unode kuvhenekwa denda raangada kuningirwa unotoende umwomwo nemichini yakhona inenge irimwo.

Muzvimhatso zviri muzvibhedhlera munoshanda kuvhenekerwe antu mune michini yakawanda wanda ukapindemwo autozvizwisisi kuti uri ngeuri unoshandei.

Muntu weshe ngaakokorodzwe aende kovhenekwa munyama dzake kuti amuna chitenda chingadai chiromo ere chirikumurya kutangire ngemukati mwenyama.

Mumhatso munovhenekerwa anhu zvitenda munosise kunge mune mubhedhu wotoata zvako kudai wakadzorora dhokodheya eitovheneka kuti ngazi yako irikuhambe zvakanaka ere eishandise muchini.

Kune maphepa anoshandiswa kuputira nyara kunyanya-nyanya veida kusuke chironda zviya kana kubaire muntu ngazi kuite kuti usagwamana netsvina yakhona.

Muzvibhedhlera mwega-mwega mutori nemhatso dzirimwo dzinoshandiswe kuvhenekeremo vantu kuhloyiwa ngazi, angaamashuga ano, dzakatoemere izvozvo.

Kuningirwa kwamai vane mimba kunobadetsera yambo kuti zvionekwe kuti mwana akagara zvakanaka here mundani akone kuzobarwa nguwa yakanaka akati mhoryo.

Muzvi bhedhlera umwo mune mphatso dzinotodetsererwa ana mai vane mimba, vakatoenda iyoyo vanenge veiyono ningirwa kuti mwana uri kukure zvakanaka ere mundani mwo.

Madhogodheya anenge aripanguwa yekuhlenze muntu muchimbatso chakhonecho vane mbahla dzavanosise kudxoka kutangire kusoro kuguma kumirenje kuti vaone kushande kahle.

Madhogodheya arimwo muzvibhedhlera anodetsera anamai kuti vabare zvakanaka nekuvafundisa kuti vongwarira sei mwana kuti akone kukura asina zvibingaidzo zvingamutambudza.

Vantu ngavafundiswe kunyanya vanamai vane mimba. Kuti vanosise kuramba veiende kuzvibhedhlera koningirwa. Dzamara vazobara mwana vakona, pedzezvo ngavarambe veienda nemwana kobaisa.

Muzvibhedhlera mune ndau dzekubarira nemhatso dzakhona dzine mibhedha yekuti antu anenga abara awatepo zvakanaka nemwana.

Michhini inthani yaamwo muzvibhedhlera umwo, iiih haa, zvinobaade vakafunda ngezvayo. Iwewe ukaiona, imweni autooni kuti ingashandei nekuti inodetserei? Kakatoita inga kachiro kemahala kano.

Mwakambopindemwowo ere akhiti mumphatso iya yekoovhenekwa iya, wakaate pamubhedhu wakhona kudai muchini wakhona unenge wakakuningira uringemudenga kudai, wakakuvheneka weiningira kuti munei mukati mwomwo.

Munozviziyaere antumwi, kuti ukaite ronda kunezimucheka rino, rinoshandiswa kubhandichepo kuti pasamatwa ngentunzi, zvinotutsire zvintani.

Michini indani yaamwo muzvibhedhlera inodetsera vaya vanenge vakaremara marenge. Kuti vagare vakaimerudza mudenga ione kukasike kupetuke pandau.

Pamichini inoshandiswa muzvibhedhlera uko, munozviziya ere kuti inhani yakhona inoshandiswa kudetsera vaya vanenge vane matambudziko ekugara, osungirwa kudai ngebhande kusvika okona.

Mithi yedu yaamo kuzvibhedhlera umu inoshandiswemwo mazuva ano inode kushandiswa ngemuntu wakafundira ngezvayo ngekuti kana usingazviziyi unoremadza muntu

Muchini yandani inoshandiswa kuzvibhehleya ukaiona yakada kuita chivhitivhiti kubeni ndipo panobuda zvinenge zveivhenekwa zviri mukati menyama memundu.

Wangena muchibhedhlera muya, unoona zviro zvakawanda. Kamweni ukakaningira akana neshwiro asi khubeni madhogodheya vanenge veitoziya yaamho mushando wako wekanoita.

Vana vemazuva ano vandani vangwarana umweni unotokone kushandisa peya indani ini irimwo muzvibhedhlera muya. Vakangotora kapepa karimwo kakabharwa akatokafunda kudai unotoona votoushandisa.

Ah mishando mazuvano muchibhehlera haichatambudzi intani yakona ngekuti michini yadzaremwo. Rimwe ngarimwe denda raanemuchini waro, unoite kuti zvikasike.

Michini yawanda yaambona muzvibhehlera umwu. Intani inoshandiswe kuvhiya muntu, intani ngeyekuvheka, intani ngeinoshande kukweya ngazi mumwiiri mwemuntu pavanenge veida kuivheneka paya.

Michini yakawanda yaa muzvibhedhlera mazuwa ano yakabekwe mavhiri ekuti isatambudza kuisunda kubva pandau imweni weiende kune imweni azvichatambudzi.

Muntani michini ukayiwona ,unotanga watotya phera ,yakaite mazijekiseni unoti yakiti wee! ndinopona here ndikadhokonywa ndiyo. Kubehayiwawo hayitorwadzi zvekudaro phera inotoshandiswe zvakanaka nemadhokodheya.

Muzvibhedhlera mune humatombo hwakawanda-wanda ,hwakaite hutotori kudai, hunoshandiswe kuti umwe ngaumwe unonga watorwe dai ingazi yake, yobekwa mwake aidhibaniswi.

"Makambozviona ere kuti muchini yakawanda iri muzvimabhohlera umo, inonasirwa ngesimbi dzendanidzakhona dzinoshandisirwe mapurasiki?."

Michini intani inoshandiswa muzvibhedhlera umwo, inenge yeida kutanga yambobikwa ,isati yashandisirwazve pane untani munhu, kuite kuti isatapurire matenda.

Zvitenda zvintani zvoite ekunyuka mazuwaano ,kubaambe ekuti wakawa, wafa, wazodai. Zvinodetsera yaampho ,kuti muntu apote eiende kuchibhedhlera, eiohloiwa ngemichinini iriyo ,inoningire mukati mwenyama.

Usambofe wakazviedza iwewe kushandisa muchini wausikazi kufunda ngezvaiwo unokukuvadza . Zvinode vakazviendera kuzvikora kuti vakone kudzishandisa kudetsere ndidzo vantu

Zvaamuzvibhedhlera umwo, muchimphatso chinongwarirwe zvimuchini zvinoshandiswemwo, zvintani zvakhona ukazviona iwewe, ungati chivhitivhiti, kubeni aizvopi, utori muchini, une zvawakatogarirawo kushanda.

Umwe ngaumwe dhokodheya une mushando wake waanoite muchibhedhlera, wakatofundira kushandisa muchini wakhona unoenderana nemushando uwowo, kungaa kuvheneka, kungaa kutore ngazi.

Michini inoiyi yakazouya akhiti voye inobabetsera yaambo. Kuti madhogodheya akone kubetsera vantu ngekukasika Kudhayako vaiti vaguma dhogodheya vaitore nguva yakareba maningi nemuntu umwe.

Micheni iri muzvibhedhlera inode kungwarirwe zvakanaka yaambo. Imwe ngaimwe inongwaririrwe mwaka zvainoshandiswa munenge mutorine mhatso yakanasirwa inoshande izvozvo.

Pane untani wandakazomboona waiyeisa kamuchini kaakaona kuchibhedhlera akati akaka ere pakangochiti bate iyazve wakaguke chimwe peya.

Muzvibhedhlera muno kana mumamizi mwemene mumakanyi matinogara tinosisa kugara mezvibhokisi zvinenge zvine zviro zvekuti zvekudetsera muntu ungange asangana nedambudziko kungava kukuwara totodetsera.

Wakambogumawo muchibhedhlera here iwewe heyi zvandakaonemwo ndapindemwo kungoone zviutekwerede zvega zvega zvakati gwedere gwedere katika kusaziya peya kuti zvinoshandeyi chimwe ngachimwe chinonga chitori nemushando wacho.

Michini yabadzaremwo muzvibhehlera mwo asi zvinobade emene-mene muntu wakafunda ngezvawo kuti akone kuushandisa zvemene-mene zvinodiwa.

Mintani michini inoshandiswa muzvibhedhlera inoda kungwaririrwa mune zvakaite zvibhokisi kuitire kuti isaremedza vantu vanenge veihamba nekuti isashaishwa.

Michini yoshandiswe muzvibhedhlera zvinezvi inouya ine zvipepa zvayo zvakabharwa kuti inoita shandisirwei nemangwaririrwe akona eunosisa kuitwa.

Michini intani inoshandiswa muzvibhedhlera ere ukaiona unotanga watotka wega nekuti akatoite madzisimbi ano zvawo unofunge weiti vanode kutokudhokonya kukuuraya pe kubeni aizvopi vanenge veitokudetsera.

Michini inoyi yakazouya muzvibhedhlera umu, inobadetsera yaamho kuti madhogodheya akone kuita mushando wavo ngekukasika. Akuchabiri wakaemera kuti dhogodheya uri kumbodai.

Muthani muchini yatinoona muzvibhehleya umo ungatokati kainyi aka ka kangashandei kubeni katori nemushando wako wakakagarira kasitoripopi hapana chinohamba dhokodheya unototambudzika.

Michini indani yamwo mu zvibhedhlera mwo undani yakona yakaite kungatee mibhedhu ukaona unoto kabange kuti aaa ngepe kutoti ndi watire apa katika utori muchini une zve unoto shanda.

Mwaizviziya ere kuti inhani michini unokona kutodzidetsera ndiwona wega. Weitodzivheneka. Weitoningira kuti chiini ere chatambudza mukati mwenyama dzangu dzino. Asi zvinoda wakafunda ndizvona.

Muchini iri muzvibhehlera umwo. Indani unovhekeke soro, indani inoningire makodo, indani ngeyemumwoyo, zveitoenda zvakadaro.

Michini yazara mazuva ano muzvibhehlera yechingezi iyi, inoshandise magetsi. Aitoiti kuishandisa pasina magetsi .Inotode kubairirwepo ,nfiko kuti ikone kushanda.

Muchini inhani ukanyaiona waguma muzvibhedhlera muyaa autombozii kuti ingashandei ngendaa yekuti auzi kufunda ndizvona. Asi vona anamazvikokota vanozviziya.

Muchini yadzara muzvibhendleyamwo yakawanda wanda. Imweni inoshandiswa kuvhiyaa ndiyo. Imweni ngeyekuvheneka. Inhani ngeyekutora ngazi mumwiri dzeantu. Zveienderana nekuti unozwei.

Zviro zvakhona mazuwa anaa hayi, zvaazvemichini yega -yega. Apana chitenda chisisina muchini unoshandiswa pechiri kuti chikonr kuonekwa kuti choite rapikirwei ,nyangwe kuchirapa kwakhona, zvintani zvongoshandisa michini.

Micheni dzazara muzvibhedhlera umo dzobaadetsera yaamho, madhogodheya aachatambudziki pheyani. Zvakadai ngekuvheneka matenda arimukati menyama, kutongoradzikwa pamubhedha , mucheni wotoite mushando wawo.

Mitombo inosisa kurongedzwa ngemishando yayo tisaidhibanisa kuita kuti tisazoshaisha kupa muntu mutombo panenge oda kuushandisa paya.

Mitombo yechiyungu iyi inodetsera yaamho. Ndakazwe ingatei ainyanyi kuwawa kudai ngeyedu yataishandisa yechiantu yataingoambe ngekutore mimbiti topuza.

Mitombo yechirungu yonasirwa mazuva anawana inoda kunyaso Tanga wafunda zvakabharwa pachibhokisi kana pachibhotoro kana mukachipepa kanenge Kari mukatimwo usati waishandisa.

Petinoone kachibhokisi tisafunge kuti mutombo wakatonzimwo tsvee mukatimwo unenge urimuchibhohleya kana kuti muchitumbu chakambonywa chochizotorwa chobekwa mukatimwo.

Ndapota amunawee, ngatisaambe ekutore mitombo totophuza, tisikazi kubhuirwa ndidhokodheya. Chinotanga kuenda kovhenekwa ndidhokodheya, otironzera mitombo.

Inini hangu mitombo yechizvino pano ino ndinobaidakarira yambo ainesi kupuzisa mwana piya ukatoti teyeyi muchipunu wototi svutise kamwana kotopuza aiwawi.

Mitombo yawanda yebesha yevana mazuva ano, inemazina akasiyana-siyana. Asi eibetserana kurapa chitenda chimwe, chinodiva kuishandisa ngemazvo.

Makambozviona ere antumwi kuti mitombo yakawanda yonasirwa yaamwo muzvitoromwo yotengeswa inoshandisirwe mimbiti yatinayo mumakanyi mwatinogara umwo.

Mitombo yechiyungu yemazuva ano yobaangwarirwe zvakanaka yaambo. Unoona yakabekwa muchibhohleya chonase kumbonywa kuti mbo, hapana nechimbi chinombopindemwo.

Mutombo umwe ngaumwe wonasirwa mazuwa ano unenge wakanyorwa pachibhokisi pawo kudai bizo rawo nekuti unorapei intani inobekwa nezvimipikicha.

Vantu ngavaende kuzvibhedhlera kuhoningirwe kuti shuga dzavo dzakakwana here dzinodiwa, haifaniri kukwira kana kudzaka. Hino zvinode kunoningirwa ngemadhokodheya.

Zvinoda kuziya bizo remene mene nemutombo wawanyorerwa ndidhokodheya usati waenda kotenga kuti uende kotenga nekukasika kune vanenge varipo veitengesa.

Antu vonasire mitombo yechiyungu vanobakonanaa vanobaziye kuti mitombo inosise kugara zvakanaka yakachena, yakambonywa. Imweni inonga irimwo mukachibhohleya mwayomwo zvakabati mboryo.

Mitombo yezviyungu yawanda yaamho mazuwa ano madziso ane yawoo mitombo inoite zvekudonteserwemwo mukatimwo kuti yeipanda zviya.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti mitombo yechizvino pano yationa iya inonasirwa ngemimbiti dzetinoona mumashango umwo inhani yakona ngemashakani akona.

Besha remene raane mitombo yaro yechingezi yakanasirwa. Unopuwa woiphuza, unotozwa zvotoitenane, auchanyanyi kukotsora.

Mitombo ineiyi yechirungu ineyi, munozviziya here imimi kuti inotonasirwa ngemimbiti, nenzinde nemashakani, zvetinoona mumakanyi mwetinogara imwomwo? Ndizvo zviro zvakona izvozvo.

Kwaane mitombo intani, yonasirwa mazuwaano yechiyungu, inoshandiswe kurape mhuka ,dzetinogara nadzo mumakanyimwo, dzakadai ngemombe ,nguruwe ,zveshe nembudzi.

Mitombo yemazuwa ano umwe ngaumwe une peunosisa kungwaririrwa. Pane ndani inofane kubekwa panotondorera. Ngaibekwepo kuite kuti ishande zvakanaka.

Mukatore mitombo, yechizvinopano iya, ukabeke pane zuwa, auchashandi. Unode kungwaririrwe, pakanaka, umweni unode panotontoresa, umweni unodawo pasingatontoresi.

Mitombo muzvibhedhlera umwo, ino ngwaririrwe pakawanda wanda. Inthani inobekwe muzvibhokisi, imweni muzvidumbu, nemuzvi bhodhleya irimwowo ino bekwemwo.

Kune mudziyo indani yakagadzirwa yechiyungu. Inobetsere kuti uya unenge anika dai padhoyo apa. Unopfeke kachiroko kakade kutoitangavo dhoyo kotomubetsera kuti murenje vake ugare vakamboenda pandau paya.

Mwakambo zviningirisa ere imwimwi kuti pazvibotoro kana zvibhokisi zvinenge zvine mutombo zviya paka bharwe nguwa inosise kushande mutombo.

Imweni mitombo yonasirwa mazuwaano inoite ngekudzorwa. Ausisi kuchinje mashandisirwe emutombo, wekuphuza ngauphuziwe, wekudzorwa wodzorwa.

Mitombo yechizvino uno yakanakira kuti yobharwa kuti inoitwa shandisirwei nemuntu une zera uri zveienderana nedenda rakona aungopuzi nje.

Mitombo yechiyungu yonayo inoda kushandisa waronzerwa ndidhokodheya usangotora chero wawaona wotophuza. Tanga wadetserwa wobhuirwa wekushandisa.

Mitombo yechiyungu ineyi, inokone kunge yakabekwa makasiyana-siyana. Mungaa muchibhodhleya, muchitumbu kana muchipepa asi yeirapa chitenda chakafanana, yosiyana hayo mabizo.

Mazuva ano maphirizi awanda na anoita ngekusiyana ngemuhlobo andani ngeekutsvuka andani ngekuchena andani ngee bhanana zveienda zvakandodaro.

Mitombo yechizvino pano uno yetinoona muzvibhedhlera inongwaririrwe pakasiyana-siyana, yendani inobekwe muzvimabhokisi, yendani muzvitumbu, yendani muzvibhodhleya asi inosise yakambonywaa.

Mitombo yechizvino pano uno ndiyo yoshandiswa ngeantu akawanda inovadetsera yambo kune vantu vanga dhibana nematenda avasingazi kunzwisisa.

Kudhaya taiambe ekutore nzinde totoshandisa dzakadaro dzemimbiti, asi mazuvano kwakazouye chiyungu vakazodzitora voende kodzikaya votoise muzvibhotoro.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti mitombo yechizvino pano uno yeshe aidi kuti kana wazwi ngewekupuza iwewe woshandisa kudzora umwe naumwe unemashandisirwo awona.

Vana vemazuwa ano vajaire kushandise mitombo yechiyungu yonasirwa iyi ngekuti ukade kumupa yechiantu yetanga takajaire isusu unotokuronzera kuti unowawa.

Intani mitombo yonasirwa mazuwano ukaona uri makachibhokisi kawo kudai kanenge kakabekwa bekwa nezvimaruwa unoti haa handi kunakapi ikoko izoutore ubeke mukanwa uzwe unotowawa.

Kwanemitombo yendanhi yechizvinopano yakawandawanda, yoshandiswa kushamba ndiyo mubvudzi umwu kuti unoriite nasirirei kuti rinake risaite makwene.

Muntuu atenderwi kungoamba ngekutenge mapilizi ausikazwi kuronzerwa ndidhokodheya anhanhi anokuuraya ngekuti anonga asiri echitenda cheiunenge weizwa.

Mazuwa ano zvotoogara tinazvo munyama dzedu mazuwa ano, anthani matenda aayo otoda kuti urambe weipuza mitomboyo yechingezi zuwa ngezuwa ndookutoti utoona mhono.

Indhani mitombo yaayo makore uno yaayekuite yekudzodzera. Pangaa pachironda, pangaa pamadziso, kuite yekudzodzepo.

Munozviziya ere akhiti wee kuti mitombo yechiyungu inei umwe ngaumwe une chawakaemera kurapa intani ngeyekurapa nzee intani ngeyemadziso imweni mahloko intani inorapa mundani.

Mitombo yechizvino pano uno yakugwaririrwe yakasiyana siyana itanhi inoiswe muzvibhohleya itanhi inobekwe muzvitumbu itahni muzvipepa zveihamba ngekuti wakadini.

Mazuvano ano kwaane mitombo yechingezi inorape besha. Zvasiyana nekudhaya kwetaipipidze mishani kuti tirape besha.

Mitombo yechizvino pano yobangwarirwa zvakati hwee aisisina zveutsvina zvimweni zvinomboitwa, inogara yakambonywa apana kana chaunoona chinombowiremwo ngekuti inenge yakadumaidzwa.

Munozviziya ere kuti mukati mwechibhokisi chemutombo muya mune kapepa kanenge karimwo kakabharwa kuti tinoshandisa sei mutombowo. Zvinodetsera yaamho kutanga wachifunda.

Aaa inini mutombo yechizvinopano ndinodakarira yaampho. Yakabaanaka yaampho, ainesi kuishandisa, ngekuti zveshe zvaunoda ,zvinenge zviripo pamutombopo zvakabharwa. Chinodiwa kukone kufunda kwega.

Muntu ukapuwa mapirizi ekuti upuze unosise kumashandisa ngenguwa yawakaronzerwa. Weipuze emene mene awakabhiirwa. Usati ngandimbotutsira.

Munozviziya ere imwimwi kuti mitombo yechizvinopano unoyu yonasirwayo yechiyungu inobve kumimbiti yetinayo munharaunda dzetinogara nemumakanyi inhani inogadzirwe ngenzinde, inhani ngemakwati pozoitawo inansirwe ngemashakani.

Mwakambozviona ere akhiti woye kuti pachibhokisi chega chega chemutombo panenge pakanyorwa kuti wakanasirirwe kuri ndiyani wakaunasira zveidetsera yaampo kuti ukakushatira unoone kwekoobvunza.

Ukaone ndau inenge yakasimwa mimbiti kudai nemaruva ere zvinenge zvakabati mbohlo yaamho. Kunyazwi muzvibhedhlera umwo votoisimavo mimbiti yeyoyo yeitozobetsera yaamho.

Asi munombozviziya ere imwimwi kuti zvitenda zventani zvetinozobatwa munyama dzedu zvinenge zvatotangira kundxondo, ndxondo dzikasagadzikana mwiri weshe unenge unotobatwa ngezvitenda.

Muntu umwe ngaumwe unosise kupuwa mukana wekuti akone kupota eironza zvingadai zviri pamwoyo pake, zvinodetsera yaamho kupota weibudisa mashoko.

Zvibhedhlera zvinodetserawo vantu vaya vane ndxondo dzisinganasi kutore zvakanaka, zvaayowo. Ngatiendeyo navo, vodetserwa. Zvinovangwarirazve, nekuvape mitombo yekuti zvisarambe zveizi kushata.

Ndaizoba dakara yambo kana muntaraunda mwatinogara mukaakwawo mbatso dzinongwarirwa apengo kuti vagarewo zvakanaka zvinorwadzana kuvaona vechinaiwa nemvura.

Vana vadodori vane ndau dzawo dzavanosisa kuti vaende kongwaririrwawo nekodetserwa kana vadhibana nematambudziko zvinoita kuti vagare vakangwaririka.

Vana vadodori vanode kuramba vakaendwa navo kuzvibhehleya ,veipota veiyoningirwa nekudaro madhokodheya awanda arimwo muzvibhehleya vakagarire izvovzo.

Vana vadoko avo, ngavayitiswewo zvemitambo vari muzvikoramwo, ngekuti vantani ndizvo zvavanenge veyitokona, zvisineyi nezvemabhuku, kupota veyita makundano kunodetsera yambo.

Vana vadori dori vane mitambo yavanoita vari muzvikora veipuwe mikombe inoenderana nekuti watambise kudini, wapinde vanganai.

Kudhayako taiziye kuti muntu akapererwa ngemweya wekufema taikone kubeka muromo wedu pane wake, tokweya, Asi mazuwano kwane michini yoshande izvozvo.

Zvoitwe muzvikora zvodakadza yaamhona. Vana votofundire kufane veinasire zviro zvakasiyana-siyana ngenyara dzavo veishandise zviro zvinoonekwe muntaraunda dzavanogara kudai ngekunasire movha veishandise mimbiti nezvivharo nemaphepa.

Vana vadodori vaane zvibhedhlera zvavowo zvavanokona korapirwa nemadhokodheya ariyo akagarira kutodetsera vana vo. Ngatiende nevana kuzvibhedhera tisangwarira matenda.

vana vadodori vane ndau dzavowo nezvibhehela zvakagadzirirwe vona kutii vaendeyo veinobetserwa nemadhokeodheya avo ariyowo akatofundira kurapa vana

Muchibhedhlera munopinde ana adodori mune mhatso dzakanasirwa dzine zvimubhedha zvinenge zvakafukidzwa zvinoiswe vana vaya vanenge vabarwa nguwa dzisati dzakwana.

Ana mai vanosise kuramba veienda kuzvibhedhlera veinoningirwa kuti avana here gomarara rekuchibereko zvinotibetsera .

Mwana mudodori wakakosha yaambo ndiko saka kwane madhokodheya akagarira kuvadetsera kuti vakure zvakanaka vasina zvitenda zvingazobingaidze ndaramo dzavo.

Mumbatso dzinorapirwe vana vadodori munewo zvimubhedha zvekuti vakone kurapwa vakaatepo nedzintaniwo muchini dzingashandiswa. Munokone kubekwa zviro zvakajeka jeka zvekuti mwana aarairwe ndizvona.

Zvokubaira ana zvinobaade munhu wakafunda ngezvazvo, ngekuti kamwana kadodori, kanobaatambudza yaampho kuti ukabaye. Unotozwe mwoyo kurwadza, woode kuzviita, ukatozoite zvisirizvopi.

Kwane madhokodheya akafundire kudetsera vaya vaimwa mikizodo, veihamba veidhakwa vanovadetsera kuti vabudemwo vahlamburuka mumbatso dzavanenge veingwaririrwa.

Kune antani madhokodheya akatofundire kudetsera vaya vanonge vane zvinovatambudza mumahloko awo, unorumbeyo woende koorondedzere dambudziko rako vanokudetsera.

Umwe ngaumwe dhokodheya uri muzvibhedhlera umu, une mushando wake waakafundira wemene-mene ungaita hake zventaro asi einase kuziya kuti apa ndipo pangu pemene-mene.

Kudhayakwo zvaiyera peya kuona mwana wendombi eiende kuchikora. Asi mazuwa ano muntu weshe oende kundofundira mushando waanode kuzoita.

Zvinombatode kuende kuchikora woguma wobafundira chemene mene cheunombada kuzoita iwewe kungaa kuaka, kungaa kugera wotoita izvozvo.

Zvinodetsera yaamho kuti munhu umwe ngaumwe afundire mushando wake. Azvizononoki panenge peide kudetserwa antu. Umwe naumwe unotobate chaanoziya, kunyazwi kushandisa muchini akuzonesi.

Muntu umwe naumwe vaunoona eitenderera muzvibhedhleyamwo. Akapfeka hembe dzemushando une vakatofumira mune undani unobaira undani ngevekushinza, kundoenda zvakadaro.

Kwane mabandiko akawanda-wanda amweni anobva kunyika dzinthani eiuya kotidetsera kufundisa madhokodheya kuti umwe ngaumwe aite mushando wake wakadziemera.

Madhokodheya peyani arimwo muzvibhedhlera umwo akafundire kuningire zvintani zvitenda zvisingaoneki ngemadziso veishandise muchini kuti zvikwedere padhuze zvinase kuoneka.

Michini irimuzvibhedhlera umo inevantu vayo vakafunda ngekutoshandise yona yoyo vakatogarire izvozvo kuvheneka ndiyona nekubetsera ndiyona unenge aita dambudziko.

Zvakabanaka yampo kuti muntu umwe ngaumwe afundire mushando wake waanosise kuita kuitire kuti zvikasike petinogume muzvibhedhleya muya uyu ngewekubaira uyu ngewekuvheneka uyu ngewekuhloya zveindoenda zvakadaro.

Mazuwa ano muntu umwe ngaumwe wakutofunda akaningirana nemushando waanoda kuzoita kana akura ndiwo waanenge eitoita iwowo paanenge aguma ndau yaanenge eishandira.

Mushando ukaitwa ne muntu waka fundira ngezvawo unobai bude zvakati mboryo hatombo tambudziki ndizvona ngekuti zveshe unenge eyi zviziya.

Kune madhokodheya adzaremwo muzvibhedhera umo mazuwa anaa vanoite mushando wekuvheneka nekurapa vana vadoodori. Ngatiende nevana kuzvibhedhlera. Tisangwarira zvitenda.

Kunedenda rekubude mapundu rinokone kungotenderera, vantu vanosise kubairwa. Madhogodheya vakhona vanenge vakadhloka zvidhloko zvekudzingwarira kuti vasabatira.

Zvinobaite kuti mishando muzvibhedhlera umu isarwadza kana kuwandira muntu umwe. Zvona zvokuti dhogodheya umwe ngaumwe unoende kofundira mushando vake vanenge akaema navo.

Munongwarirwe mitombo munosise kunge makabachena yambo. Mitombo yakona yorongedzwa ngenjira kwayo, imwe ngaimwe pandau payo kuite kuti isadhibana nenthayi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvawanda yaambo mukore uno. Ukanyorerwa mutombo ndidhogodheya kutorumbeyo kootenga. Zvasiyana nekudhayeko kwekuti waitambudzika ngekutsvaka pezvinooneka.

Zvitoro zvinotengesa mitombo mumatawundi nemuntaraunda zvowanda yambo, zvinenge zvakatonyorwa kuti umwo munemitombo, azvinesi kuwona pezviri.

Takamboguma kune chintani chitoro chinotengesa mitombo. Ndichoona muridzi wemo ambobuda mwasara kandumure kaingemwo kuda kukavhunza kudai zvakamunesana zvainge zvakanyorwa nadhokodheya.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvawanda yaampho mazuwaano. Ukaende mwona umwomwo, unotoodetsereka ngekuti nemadhokodheya anoonekemwo anokone kutorapa.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munotoshanda ngevantu vakabve kofunda ngezvazvo ngendaa yekuti vanenge veida kuzodetsera vandani vanouya vanematambudziko vasizi kubva kunoona dhokodhera.

Mitombo ye chiyungu ye mazuva ano inenge yaka bharwe bizo rayo nekuti ino shandei aungo tori chero woto puza yakato nyorwa ma shandisirwo ayo.

Chitoro chega chega chinotengeswe mitombo, chinosise kunge mutori nadhokodheya vakafundira ngezveutano kuite kuti adetsere vandano vanhu vanoyemwo vasingaziyi.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti ukaenda kuzvibhehleya munokone kupiwe mitombo ine mabizo akasiyanasiya asi yeidetserana kurape chitenda chimwe cheunenge weizwa apapo.

Mitombo irimizvitoro mweinotengeswa muya inorongedzwa zveienderana nekuti wakabekwa payi. Yemuzvitumbu inobekwa payo yega, yemuzvibhotoro pambiriwo zveienda zvakatodaro.

Ndakambogume mune chintani chikoro chinotengeswe mitombo kuntaraunda kwendinogara. Eeiyi ndakadakara yaampho, kuona vantani mbuya, veidetserwa ndidhokodheya waingemwo, einasa kuvaronzera kuti vanoita phuzireyi, mitombo yavo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo dzinenge dzakarongedzwa zvakabati hwekwemene aumbooni mune matsvina mitombo yakona yakachena.

Mukati mwezvitoro zvendani zvatinoona nezvinotengese mitombo zvaamwoyo, ukatoende mwona imwomo weitode kudetserwa vanotoku hina mutombo unoenderana nedenda raunozwa.

Ndau dzinotengeswa mitombo dzakawanda dzakona dzakaakirwa mudhuze nemunezvibhedhlera kuitire kuti watama mutombo wendani muchibhedhlera unorumbeyo woenda kotenga.

Kune zvibhedhlera zvindaniwo zvidoko zvakaakwa-akwa nedzindani ntaraunda kuitire kuti zvidetserewo kune vaya vanenge vadhibana nematenda. Zveitotengesawo nemitombo umomo, inorapawo matenda yakawanda-wanda.

Vantu vanosise kufundiswa kuti vangadzite ngwaririrei kuti nyama dzavo dzigare dzakagwinya. Dzisadhibane neandani matenda angatenderera mukati mwenharaunda yavanenge veigara.

Zvakabanaka yambo kuti madhokodheya nevandani vana mazvikokota, vatenderere mumakanyi, nemundaraunda dzakaparadzana veyifundisa vantu ngekudzingwarira nangwani matenda angakona kuvabata.

Vantu ngavafundiswe kuti kunematemda akawanda Wanda anokona anokona kutenderera muantu Saka vanosisa kudzingwarira kuti asabatira

Vanoona ngezveutano ngavapote veitenderera kunyazwi muzvikora veifundisa vana kuti kupote veitambe bhora kunodetsera yaamho mukati menyama dzavo.

Vantu vanosise kufundiswa ngezveutano mundaraunda dzevanogara nemumakanyi kuti vakone kudzingwarira vasabatwa nematenda akawanda wanda.

Zvinobadetsera yaambo kuti vakaita ngezveutano vapote veitenderera mumakanyi umwo nedzimweni ndau dzavangaona vantu vakawanda vavafundise kuti ngavadzingwarire vasabatana nevantu vanematenda.

Vantu vanosisa kupota veunganidzwa Veifundito kuti vakone kudzingwarira peshe pavanenge vari kubudikidza ngematenda akawanda avangakona kudhibana nawo mukati mekupona.

Munozviziya ere imimi kuti muntu kupota eyirumba kwemene nekupunure bhora kunoita kuti nyama dzemuntu dzigwinye dzisa kure dzaka remba remba zvinoto detsera yambo mukati menyama.

Vantu ngavandoramba veindofundiswa kuti kune matenda angakona kuvabata ngavarumbe kuzvibhedhleya vodetserweyo vasangwarira zvitenda zvinoite kuti vakone kufa.

Vana vadodori pamwepo nevasharuka vanode kufundiswa kuti vadzitingwaririrei nematenda akawanda wanda avangakona kudhibana navo.

Madhogodheya anosise kutombo tenderera eikombise antu mitombo yakawanda-wanda, nekutombo varapa varimwo mumakanyimwo. Kuvaite kuti vade kuzoenda kuzvibhedhlera.

Vantu ngavahambe veifundiswa ngekudzingwarira zvakanaka kuti vasadhibana nematenda ngavaronzerwe kunyazwi chikafu chavanosisa kurya chinoita kuti vasarwara rwara.

Kudzishambidza nyama yako ngeinhani njira yekutodzingwarira ndiyona kuti usabatwa ngeanhani matenda ngekuti amweni akhona anodakarira yaamho vane matsvina.

Zuwa rimweni ndakati ndeihamba, kwaakuzwe gindi mukindi reitinntira. Ndakashamisika ,kude kuzodai iyazve madhokodheya ari kutenderera eifundise antu, ngezvematenda.

Vantu vanosisa kufundiswa kuti kunyangwe pausina chaunonzwa kupanda dzako munosisa kumbopota weienda kuchibhedhlera kundoonekwa nemadhokodheya ariko.

Maizviziya ere imi hama kuti, taakukona kudzivheneka tega ngazi kuti tingadai ere tine chitenda cheHIV, wotoona wega pasina antani uripo.

Mazuva ano zvakuda kutodzingwarira kwaane matenda akawanda yaamho obate antu kubudikidza ndekudhibane neanhu akawanda maningi pabonde zveizoshaishira nemhondo kuti asakone kuzobare mwana.

Kwakazi baranai muwande. Hino kuti antu tikone kubarana, tinosise kudzingwarira nekudzichenesa, tingabatwe ngematenda, antani angahamba.

Ndombi ngadzifundiswe kudzingwarira kuti dzisabatwa nematenda epabonde dzikure dzisina zvirwere zvisazodhibana nematambudziko mukubara vana.

Ndombi dzakura zviya dzemuzvikora dzinosisa kunge dzeidetserwa nezvekushandisa nguwa yavenge vari mukuteera iyani Kuti vasashaisha hembe dzawo.

Vanthu ngavafundiswe nekungwarira utano hwavo kunyanya nyanya zvitenda zvepabonde zvawanda yaambo mazuwaanaya ukakorera kuzvingwarira umweni unotozokorera kuite mwana peyaa.

Vana ngavafundiswe ngekudzingwarira kuti vasabate matenda epabonde vafunde kushandisa mapepa aya ekudzingwarira kubva kuzvitenda .

Nhengo yamai neyababa inosise kugare yakachena isina dambudziko pasina matenda anoibata ngavadzingwarire kuti vagare vakahlamburuka .

Vantu ngava fundiswe kudzi ngwarira kubve ku matenda zvepa bonde kuti vagone kugara vane utano vasika tapuriri vamweni vatenda.

Vantu vanosise kufundiswa kuti vadzingwarire kumatenda epabonde. Muntu ngaaite kuti agare akachena. Ndiko kuti vana vanobarwa vabude vakati hwe-e.

Vantu ngavafundiswe ngekudzingwarira kuti vagare vari vatano. Vasahamba veiwata peshe-peshe zvinoite kuti vazodhibana nematenda akawanda-wanda adzara munyika.

Munozviziya ere kuti kugara muntu akagwinya asina zvitenda zvepabonde kunobetsera yaambo. Kuti muntu abare mwana vakagwinya usine kana zvibini.

Zvinobadakadza yaamho kuti baba namai vagare vakagwinya, vasina matenda anovabata ngekusangana pabonde, zvinoda kuramba veiningirwa kuti vagare vakachena.

chibhokisi chine zvidziyo zvinogaremwo zvakanasirirwa kudetsera vaya, ungati vanenge vakuwara veikaba bhora unofanire kutanga adetserwa asati arumbiswa kuchibhedhlera.

Michini ntani irimwo muzvibhedhlera umwo, inoshandiswe kuyaiye hana yemuntu kuti iri kutintire zvakanaka ere kana kuti mukatimwo mwana hana yake iri kutintirawo zvakanaka ere.

Munozviziya ere kuti zvinodetsera yaambho kurhye zviro zvakaite michero zvakadai ngemararanje, makatapeya, marepu zvinodetsera yaambho kuti makodo agare akagwinya.

Mitombo inthani irimwo muzvibhedhlera umwo yakanasirirwe vaya vanoite zvekurumba nekukabe bhora vane michini yavoo yavanosise kutoshandisa kuti vadzingwarire nyama dzavo.

Kune mitombo yendani irimwo muzvibhedhlera umwu nemishini nemidziyo zvinoshandiswa, kune avo vanoita zvekurumba. Kana vanoita zvekukaba bhora vakange vakuvara.

Kupundura bhora kwemene nekugijima munozviziya ere akiti woye kuti ngezvindani zvinotodetsera kuti matenda endani abude munyama dzemuntu. Nguva yaunenge waitotomuka tomuka iya zvinodetsera yaambo.

Kudhayakwo ndichakatsonga hayi, ndaibadakarira zvekuto kana bhora piya nekurumba rimweni gore ndakazowa ndikaguka murenje . Hino ndakasungirirwa zijira ngekuti inga kusati kwane mitombo yaishandiswa.

Kune mitombo indani iriyo inodetsera yambo kune avo vanophundura bhora nekurumba kuti makodo awo arambe akagwinya asina zvibingaidzo.

Kwaane mitombo akhiti woye inoshandiswawo ngevaya vanoita zvekukhaba mabhora kuti makodo avo vasakasika akuwara kunyangwe vakapuntura pashi veitodetsereka.

Munozviziya ere akiti imwimwi kuti ukapotawo weita zvimushando weirumba kudai ,kuti mabhipii aya neshuga zvinodzakira.

Maizviziya ere imwimwi kuti dhokodheya pachake ,unokona kutodzidetsera ,kungaa kuzwe kuti, hana yake mukatimwo, iri kutinthira zvona ere, ngekushandise michini?

Madhokodheya emene oto detserekawo ngekushandise ndani michini irimwo muzvi bhedhlera nekutofunda zvindhani zvinenge zvamu hlupa zveasikazi kuzwisisa padenda .

Michini yechiNgezi yawanda yaambo muzvibhedhleya. Inoshandiswa mukuvheneka nekuhloya matenda ari mwumati mwenyama dzemuntu, zvinodetsera maningi.

Vantu takukona kufunda nekudzingwarira neantani matenda akawanda wanda kubudikidza ngemakombiyuta kunyazwi paruthunga pano unokone kutofunda zvakawanda.

Vantu vakukone kutobetserwa kurapwa ngemadhogodheya. Kubudikidza ngekushandise muchini yemazuva ano, makombiyuta vototsvaka muntu aopapo motobetserana.

Chiyungu chobadakadza akhiti voye, choite kuti zviro zviite nyore. Zvekuti ndinobakone kutoningirwa ndidhogodheya ndiri pandakagara pano teitoite yekubhuya votondirozwere mitombo yekotenga.

Michini yakawanda yaamho muzvibhedhlera. Irimwo intani yakhona weikona hako unotoishandisa wega asi intani inotodawo madhokodheya.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti mazuwa anaa kwaane michini irimwo muzvibhedhlera umu inokona kutoti iwewe unyaro kweuriyo unotodetserwa ndidhokodheya eishandise michiniwo.

Chingezi chaka uya chino mai muno zviziya ere kuti ndinokona kuto detserwa ndi dhokodheya nditori kuretu naye asikazi kundiona padhuze ei shandise michini yayo mazuva ano.

Muntu waakukona kutodzidetsera kudzivheneka mukati mwenyama dzake eishandise michini indani yaayo mazuvano yechiyungu. Inodetsera yaambo.

Zvindani zvemaruva tinodakarire kutozvisima maningi kuti zvinakise basi panze. Tisingatoziyi kuti takagara nemutombo peya unozozvizwa paguma undani unoziya kuti chinorapei.

Muntaraunda mwetinogara umu nemumakanyimwo ngatironzerane kuti kusime mimbiti kwakanaka yaamho ngekuti yakawanda yakhona inodetsera kakurutu kune matenda etisikakoni kurapa.

Mumbuti untani ukaona wakasimwa unofunge kuti pada iruwa rekuti rijekese pamuzi kube vanenge veiziye kuti mutombo une zvaunotorapa.

Mitombo yechiantu inei yooneka peshe peshe nguwa inombotionawo na ine chaunoraoa ungaita zvekutokorerawo kuziya kuti inorapei.

Makore ano zvakuda kutoziya kuti mumbiti weshe waungaona wakakosha ngekuti yakawanda yakona yamitombo ungakorera hako kuziya kuti uyu unorape denda rei .

Maruva andani atinosima mumamizi edu tinozviziya ere kuti mitombo. Inotobetsera yaambo kukorera hedu kuziya kuti inorapei.

Munozviziya ere izvozvo kuti miriwo yemene yetinorima mumakanyi kudai ngekovho, ringa bhinzi zvinotodetserawo yaambo kurapa antani matenda etingadhibhana nawo.

Asi munozviziya ere imwi kuti mitombo yemumakanyi mwedu muno inotodetsera yamho ngekuti kunyange usina mare unokone kutokaye mashakani ako wotokwatisa wotopuza mundani mwotopora.

Mitombo yechiantu ineyi mazuwa anaa aichatotyisi. Ukade kugumapo kunozwi ukamwa muti wakati unorape chakati, gumei apo pane unoronzwao zvake muntu wotodetsereka asi kudhaya zvaiera yaambo.

Ukaone untani akasime zvimaruwa zvake, unoxabange kuti dangani kude kujekese pamuzi, usikazii kuti utori mutombo waanoshandise kurapa ndiwo zvinenge zvapanda.

Gavakava ndicho chikwapuro chemene. Kumafuta ekudzora ririmwo, kumafuta ebvunzi ririmwozve, mungaa mumitombo yehuku ririmwo.

Ngatingwarire mitombo yedu ino yataishandise kudhaya inoi ngekuti yakatombotiponesa makore akonawo, nazvinopano uno inoshanda, ndiyo yoshandiswa kugayiwa yogadzire mitombo yemazuwa ano.

Gava kava ranesa yambo ndiri rinoshandiswazve kunasira Sandi mitombo inoshandiswa kunasira vhudzi umu nezvinoita rikure yambo vhudzi revantu vamweni.

Mitombo indani inonasirwa vanotore mashakani emimbiti vomatwa muduri umo. Kwakumananika votwazve vataa mutombo yokuti unotobeka mumvura vopuza.

Waazvinopano unowu hake wati chakata mutombo yechiyungu ineyi asi kudhayakwo mitombo yechiantu inei yaibadetsera yaampo nekuti ndiyo yataito shandisrwa ndiana mbuya nana sekuru edu.

Vantu takazongwarawo mukore uno. Takutotorawo mitombo yedu yechiantu dzingaa nzinde dzedu totodzichwanya-chwanya tobika , totora mvura dzakhona tobekawo muzvimabhodhleya.

Makambozviona here mukore unowu kuti mitombo yendani yechiandu yakutonasirwawo wapedza woibekawo muchitumbu votoimbonyeremowo woinyorawo mabizo nezveinorapa.

Kune vantu vaya vanogara kuretu nezvibhedhlera, ndinotoona veidetsereka yaambo ngemitombo ineyi yetinoona mumashango metinogara umu, ngekuti paachazotora mukuwo wekurumbe kotsvake chibhedhlera, denda rinenge ratogodzombera.

Aamazuva anaana ekuti antu aakuziya havo kuti mtombo yoshandiswe yakachena. Kudhayako uko mbuya aibaambe ekutotonda, votopukunyura-pukunyura ngenyara dzavo kwaakutopuzizwa here amunaa.

Kune mitombo intani inoshandiswa kuite yekutoidzora ingatei mafuta panenge pakakuvarapo, dai chingaa chironda, chotopora unoona zvootopora, zvinyari zvimapundu.

Nzinde dzemene-mene dzemumbuti kutodzitora, wotonyika muchikari, wokwatisa wotophuza, munozviziya ere imwimwi kuti dzinokone kutokurapa usati wanyaenda kuchibhedhlera.

Mitombo yedu yemimbiti ineyi, inombaadetsera yaamho asi inode kuipuwa ngemunhu unonase kuziya kuti uyu unorape chakati, uyu ngewenzee.

Kwaane intani mitombo iriyo, inodetsere vaya vane ndxondo dzisingatori zvakanaka, inotoite kuti dzigadzikane. Inonasirwa ngemimbiti, yotobudise maphirizi.

Mazuva ano zvava zviwada muriwo wema yanga kudhaya ko zvaiera kungoona chero muntu jee eyitopinde mushango kunotsa mutombo nyanga dzega dzidzo dzaizviita hino zvino pano unoona haha muntu weshe.

Mimbiti indani inorapa kweishandiswe mashakani akona. Umweni unotora omakwatisa mumvura opuza otopona mungaa mundani munopanda.

Dzinhani mimbiti ukatokwakwanure mapande akona kudai womatora wotomapipidza anotoshanda kurape zvitenda zvakawanda wanda asi zvode vanodziziya.

Mwaizviziya ere imwimwi, kuti makhatapeya emene-mene ,utoriwo mutombo? Petinotomarya paya anokona kutotirapa. Anthani akhona, ogadzire mitombo yekudzora.

Mashakani emibiti inhani mitombo inorapa yamho yanhani unotsenga tsenga wotomedza anhani unochwanyachwanya wotodzodza panga pachironda.

Inini hangu mitombo yechiantu ndinobaa idakarira yaambo, ngekuti yakandingwarira kudai ndiri panapa zvinezvi ndiyo yetaishandisa. Yainga isinei nekuti une mare ere, kwaiye kungokaya mashakaniwo mushango.

Antu amweni maizviziva ere kutora tsangamidzi nendimu tozvidhibanisa tokwatisa mutombo unodetsera yambo kurapa besha mungawa mundani mevana.

Gavakava rinobetsera yaambona maizviziya ere, imwimwi kuti ukaritora voritwanya-twanya kudai. Voribeke mumvura votope zvihuku zvako zvotopuza zvazvo zvinotorapika pamundani matenda.

Zvakanaka yambo kugarawo wakasima zvimumbiti nezvimaruwa pamuzi andani akona anodetsera zuwa rimweni wadhibana nedambudziko nekuti ndiwo onasira mitombo yemazuwa ano.

Kweshe kweshe kumakanyi uno yangowa mutombo yega yega mimbiti yatakazara ndiyo yatakagarisana nayo imweni tinoisima intani inomerawo yega mumakwashamwo

Zvinodini kudakadza kwazvo akitiwoye kuti mundau mwenyu motoitawo mbiri yemimbiti irimwo inorapa vantu vakawanda veitouya kubve kunyika dzakawanda wanda koona vantani veitoitenga kuenda nayo.

Vanhu vakazongwara mumakanyimo mitombo yovonasira yechiantu vakutobeka inhani yakona muzvitumbu imweni muzvibhohleya vapedza votobharawo kuti inorapei aa zvinobaidadisa izvi

Mitombo indani tionoiona inga dambe yeinasirwa kubeni kutoipuwepo warwara zviya hayi, unobaatopona unotozwe kuti hah zvinezvi ndabaagwinya, ingaa yemundani neyemishana.

Mitombo ye ndani yo nasirwawo ma zuva ano muma kanyi vakuto torawo vei mbunyirawo mu zvitumbu kuti igare zvakanaka ingwaririke isa shata irambe yeishanda.

Mashakani emimbiti etinoona akawanda akhona, anotoshandiswe kuite mitombo. Antani anodetsera maningi kunyari kurapa pazvironda. Unotochwanya-chwanya wotomaise pachironda.

Nemajeka jeka emene atinoona mumashango umo teinderera maizviziva ere imimi kuti itoriwo mitombo Initorapawo andani matenda eitodetsera yambo eitopora.

Ndikambozvifunga kudayi mbuya angu aigare atori nekachikari kaigare pamhiri pechoto kane zvinzinde zvakapipidzwemwo. Ukangoti mundani mwangu mbuya, vaitoteya zvimutombozvo mukhapu vototi puza.

Kuchitori nevantani vasharukwa vekudhaya vanotode kushandisa mitombo yawoyo yavakajaira yavaishandisa kudhayakwo veikura ukade kuvatengere wechizvino pano avautendi.

Kudhayako tichakura vantu vaiti kwai unoziya mutombo yechiantu ineyi inyanga dzega. Asi zvinopano hai, muntu wehse unongozwa eibhuya ndiyo mitombo yemushango ineyi.

Wazvinoizvi hake asikudhayeko ,mitombo yedu yechiantu iyi yaiti betsera yabho, taitoti ukati mudhani ,mbuya akatotsvaga mashakani vakatopipidza vakatokupa mwaitopora.

Munozviziva here kuti pamimbiti, aye mashakanyi, nzinde nemakwati anorapa, maruva akona amene anogona kutodetserawo kurapa zvindani zvitenda.

Imweni mitombo yechivantu inoshandiswe kurapa kutotore maruva akona emimbiti ndiwo anoshandiswa amweni anobikwa andani anopipidzwa.

Mitombo yechiantu yakabainaka yambo inodetsera asi inozoshatire pakuti aina chipino chekuti uziye ndomwe wakawande kudini ngekuti aizi kubharwa.

Kudhayako taite yekuronzerwa nanambuya ukati nzeye yangu inorwadza vaindoti tenderere pakachishango unotozoona vouya nezvimimbiti zvavanokupa votapfanyira munzeyemwo yotopora.

Pane intani imbuti yatinotorima mumakanyi mwedumo isusu tinoiona ungatei aina mushando kubeni woozouwona waomeswa wootengeswa muzvitoro ere unenge woodhura akhiti ngekuti unotozi unorapa zvitenda zvakawanda.

Mwaizviziya ere imwimwi kuti mitombo yechiantu inhani yakhona inotoshanda kweshe kumhuka dzinongwarirwa nekuantu akhona zveitodetsera kuti antu apone.

Andimbozvikanganwina ndichiri chisikana chidodori kudai ndaigare nambuya nzee yangu yochopanda paya mbuya akambe ekubuda pabanze kwakokaye mashakani emundodzi vochotodontesera mukati mwenzeye mwo zvochotopora.

Mitombo yechiantu kudhayakwo yaitodetsera yaampo ngekuti zvibhedhlera zvainge kuretu zvaitora nguwa kuti muntu akone kuzohuma kodetserwa.

Makambozvionavo ere kuti gavakava roshandiswe kunasire zviro zvakawanda. Dzingaa sipo dzekushambisa angaa mafuta ekudzora, neindani mitombo yatinotoshandisa kupuza.

Mazuwano antu angwarawo. Akutorawo mutombo yavo yechianhu voibekawo muzvibhodhleya nekuidumaidza kuti isapindawo ngezvibi ingwaririke zvakanaka.

Kamweni kamumbuti ungakaone ungateyi haoana zvakanodetdera karimwo mushango kubeni utoru mutombo mukurutu unotorape denda rindani rekuti rika kubata unokona kutofa ndiro.

Imweni mimbiti inorapa tikaiona inoite okutambarara ingatei mutikiti kudayi kubeni heutori pozvo unenge utori mutombo wemene wekuti unotodetsera.